Dɔbɔ la are a kyɛ, ba mine zeŋɛɛ la ka ba mine meŋ are. A dɔba bama, ba mine sue kpare peɛle ka a kyoɔne dɔre dɔre. Ba seɛ la kuri sɔgelɔ a eŋ nɔɔte sɔgelɔ ka ziiri mine meŋ ŋmaa peɛle.

Noba be a kyԑ, ba vͻgelԑԑ zupili zeere, ka mine su kpare sͻgelͻ, ka mine meŋ kpare dõͻre, ka mine meŋ su kpare vaare, kyԑ ka ba pԑgele taaboore ka a taa sԑgerebo.

Bibiiri la zeŋ daazu a dɛle dankyini. Bɔtɔre meŋ biŋee ba nimmitɔɔreŋ. Ba zeŋɛɛ la a leɛ kaara taa. Ba mine sue kpare sɔglɔ, ka ba mine meŋ su kpare vaare.

Vūū la dire yie ane lɔɛɛ. Teɛ meŋ bebe, sori meŋ be laa be. Lɔɔre meŋ be laa sobiri poɔ. Noba meŋ bebe a are are.

Nempeɛle la araa kyɛ, dɔbɔ ne pɔgebɔ. Ba mine zeŋɛɛ la, ka dɔɔ kaŋa meŋ ti a pɔge kaŋa taa.

Dɔbɔ bata arɛɛ a kyɛ. Ba su kparezeere, ba eŋɛ boma ba nuuri poɔ, ba vɔglɛɛ zupilpeɛle meŋ. A dɔba bayi ti la, kuruu, kaa dɔɔ kaŋa meŋ are. Kuree meŋ bebe a poɔ.

Mui, taaleɛ, alebasɛ, zeɛre, bɔɔdeɛ ane nɛne ane vaare la lantaa a biŋ a kyɛ.

Dɔɔ neŋ, dɔba neŋ pɔgeba la are. Ba mine vɔgelɛɛ zupili peɛle, ka ba mine vɔgele zupili zeere. Ka ba bonsuuri waa vaare kyɛ kyoɔne tampɛloŋ. A dɔ kaŋa arɛɛ la a haa o noɔre.

Bibiiri banaare la be a kyɛ. Ba ɔnnɔɛ kõɔ. Kõɔ meŋ gaŋɛɛ la. A bibiiri ŋa taaɛ la bootiri. A bootiri meŋ waaɛ orɔba aneŋ bootikuruu la ka kaŋa meŋ taa.